Dul dano man nen calo gitye ka wero wer me tekwaro, jo aryo gitye ka goyo bul, acel madit ki acel matidi kun jo mukene ducu gitye ka wer, wer man nen calo wer me tekwaro pi jami nyo kit ma jone guruke kwede.

Man twon gweno ma kiboyo kome aboya ki pok labolo man kono nyuto atir ni obedo gweno m ki mito miyone me mic nyo ma kimiyo me mic bot ngat mo pien kome tye kiboyo woko aboya.